Tini sagale illete la'nanni woyite dihatto biiffinote. waasu timi no, budu sagale no, maalu no, malawu no, dambete coommitannota ikkitanna dihatto baxissanno sagaleeti.